Paɣa ʒila kuɣu zuɣu ka yɛ neen sabila noli o gala nuchɛ baŋ o nuzaa ka dihiri kompiuta ka kolba tam o tooni du shɛli ni o ni ʒiya maa gilaas nim noli n nyɛli ka di nyɛ jiranbiisa zuɣu